Muzvikoramwomwo hwana hunofanire kufundiswe njira yakanaka yekurya ndiyo, hunofanirwe kufundiswe kuti mweirya munofanire kugare pashi, hakuna mwana unotenderwe kurya eirumba kuzvikora iyo, hwakagare pashi horya, hwakati zii, hwakanyarara, husikaiti misindo ,husingareketireketi.

Mvura yeinaya zviyana kana kuti yeitinhira ,tisatambira mudhuze nemagetsi, magetsi akabashata ,magetsi anobauraya vanthu uye futi kweinaya zviya munthu unobatenderwa kupfeka magwada ,ndozvinoite kuti asabatwa ngemagetsi opfeka magwada ake akaita marabha.

Kana muri pakawandiwa zviya zviyaka kuti vantu veshe vabanase kuzwa, pane zvinoshandiswa zvakaita ana mamaika awo. Mamaiki ona anodetsera futi kuti hayi munyari pakawandiwa muntu akareketa, muntu weshe unozwa. Munyari mukirasi mweifundisa vana vakawanda, munyari pamusangano mweyi reketa, dai muchechi muntu weshe unozwa ngekuti zvinonase kubudise zwi remuntu weshe. Urimwo unonga eyi nase kuzwa uye unenge eyi reketa akhona uwowo azokakarari maningi kubati eyi kakarara.